tohuwan asa nay wottnaw maadiya caammay de'ees. ha caamma merayka bootta. issi karetta meraykka xilqqi giidi xaafet uttiis. gidoshin ha caamma oyqqida bitaniya kushe aymale? qassikka ha caammay de'iyoosa awe?

issi macca na'iya doozati de'iyoosakkao shiiqada eqqasu. isi guyyesa baggara o pootuwa denttees. a maayido koote zo'o, surekka iige salo mera caamaykka iige xoqqu giidi beetiyaa karetta. ha na'iyaa pootuwa denddanassi ha sohuwaa yaada hagadan giigada uttasu.

Dumma dumma macca asay tohuwan wotiyo caammati deosona. Ha caammatikka boottay karettay zo'oykka hegadan hara merappe gigida caammati deosona. Ha caammay maayuwara maayi gixxidi alleeqidi kiyanasi meeguwappe ashanasi urqqape ashanasi dumma dumma daro go'a immanasi maadosona.

Cenggurssaa sissanawu maaddiya heezzubati de'oosona. Issoy gidduwan de'iyaagaa gidishin naa"ay a mataara xoqqu giidi addussay eqqiis. Ha eqqida naa"atu maaddoy Aybee? aybaa ayba oottiyona?

shuuchchappe gigida keettaynne appe sintta baggaara de'iyaa maatay lo"iyaagee beettees. ha keettaykka awa heeran kexxeettidee? ha keettawu appun penggeenne aapun masttootee de"ii?

Wolaytta wogaa maayuwaa maayyida cora maccanne attuma asati de'ooosona. eta garssappekka issoy garssara karetta medoosa woykko do'a galbba maaayi uttiis. ha maayyido medoosay woykko do'a galbbay aymala woykko o do'appe kiyyide?

doozzati aduqqidine kuummidi beetiyaageti beettoosona. ha sohoykka keehi dembba gidishin ha doozay aybe? asi zeerin mookideye? qassikaa ayoo go"ay aybee?

issi iraddoone beettees. ha eradoone karetta gishin asa cengurssay xoqqissidi beettiyo heray salo milatiyaaga. appekka gidduwa gidduwan karettay beettees. a sohuwan ayssi irzzuwa medhdhidi karetta giduwan wottidoona.

Dumma mela biitay xoqqu gi uttidage beetes. Ha biitapeka dugeko ziqqi ekiyasan qassi shuchchay de'ees. Hagee shuchchay biita shoki shokidi bollara di'oy efishin atidaga/.

Cora macca naati ziiriyan eqqidi eta giddon karettatikka arssatikka de"oosona. Eta meraykka hegaa mala gidishin wolaytta wogaa qonccissiya bullukkuwa boottaa maayidi huuphiyankka bootta shaashiya qacidi durssaa sonnayiiddi beettoosona.

Keehi puulatti uttida keettaa giddon uttanawu maaddiya oydetinne dumma dumma xomppiya immiya miishshati de'oosona. Gidoshin ha keettay de'iyoo heeray awa heere woyikko awa moottan beetti?

Wolaytta sooddo muluwenggele amaygnoch beete kiristtiyan mezemeran yaagiya amaaratto pitaliyan salo milatiyagan xaafetti uttida bootta erissoy beettees. Ha bootta erissuwa bollankka duge baggaara igiziyabiheer piqir nawu yaagiya zo'o pitaliyan xaafettidaagee de'ees. Ha igiziyabiheer piqir nawu yaagiya amaaratto pitalee wolayttattuwan woyganaassee?

Puulatidda giigi keexxettidda issi aaho keettay de"ees. Ha keettaykka keexxetanaw shuchchay birattay qassikka daro asaa wolqqaynne heegeta darota shiishi go"etin ha keettay keexxettidi puulattiis.

Cora asati adl''e mera ciishshan giigi uttida kopiyaa huuphiyan wottidi oosuwa ootide beettoosona. Hegekka hashshetidi asay oottiyoogan issi biittiyo dichchanaw asay oottiyogaan issi biittiyo dichchanaw baaxxetiyo baaxxiya beessiyaaga. hagekka asay bookanaw miishshay zaabbiya woykko phinqqileta kassuwaa yaagetiya kushiyaan oyqqidi bookiyo miishshaa.

Zo"o kaamee bululiidi kaamiya ogiyaara dugeta yiidi dees ha zo"o kaamekka shuchchaa caananawu mitaa cananawu qassikka dariyabaa keehi wolqqaamaba gididaba caanidi issi sohuwappe hara sohuwa efaanawu maadiya kaame

Ha miishshay so miishshatuppe issuwa gidiiddi qassikka penttidaba woykko michchi uttida shayyiya, tukkiya, maattaa harabaykka keehi michchidabayi dochchennaadan daro wodiya takkanawu maaddiya so miishsha.

issi katta qommo geetettiyaagee mashshan anccettidi oge bollan micettidaagee beettees. ha boottaa sunttaikka aibee i miccettido miishsha sunttaikka aiba' geetettii?

Daro mera caammay giigi uttidaagee giyan bayzettiyosan micetti uttiis. Ha caammaykka tohuwan aattin agunttaappe qassi urqqaappe hegaappekka aadhdhidi daro maaduwa asaa nawu meeguwappekka ashshiyo maaduwa immanawu danddayiyageeta.

Juusee dumma dumma mittaa ayfetuppe gum"ettidi kiyidaba. Hageekka uyiyo wode asaa naatussi garssa ulo giddo wozanaa miyabaakka agissees, kalissees. Qassi hegaappe aadhdhidi ufayssaakka asaa naatussi gujjees.

issi yalaga na7ai kaamee biyo ogiyaa bollan eqqidi karetta suriyaanne qassi salo mera kootiyaa maai uttiis. ha na7aa aifiyan de7iyaagee aibeeshsha manaaxxiree gaaneeyye dummatii?